Omukyala yeekutte ku mpagi eri waggulu w'omutwe gwe n'omukono gwe ogwa kkono era ng'omukono gwe ogwa ddyo asitudde ekikopo. Engalo ze zonna azisabise ne ggiraavuzi eziri mu kkala eya bbulu era ng'ayambadde yunifoomu eraga nti akola mu ddwaliro eri mu kkala eya kiragala. Mu kifuba kye mulimu bbaaji eraga eraga wa gy'akolera nga mu ffeesi ye yeesabise ku mumwa gwe ne mmasiki eri mu kkala eya bbulu ng'ayambadde ne ggaalubindi ng'era asibye n'ekitambaala ekitobeke mu kkala enzirugavu n'ejeru kungulu ku yunifoomu ye ataddeko ejjaketi ya kkala ya gray.